Sumudaho yineemmohu mitturichira badooshshesi ikkanna sumudaho yineemmohu konnerichooti.

Giwirinnaho yineemmohu giwirinnu mitto baycho woyi wona yuummonte gede lalu manniha sae itiha ikkiro hakuyinnii la'ne busheyohanna seenoha taashshinanniho

Hara, daa"atanna darama. Hara yaa mittu bayichinni hee'noonni bayichinni ka'ne harate. Daa"atate kayinni mittoricho daa"atate.

Borrote uduunne. borrote uduunne yineemmo woyiite borrote uduunni mitoricho borrote horonsi'neemoha hakkoye borrote uduunneeti yine adhineemmo yaate borrote uduunni,

Dagana maate yaa mittowa heeranno mannati. hakunni giddo maate kayi mittowa heedhanno maate kayi maatete yineemmo

Muro muro yineemmo woyite murote yineemmoti mitturichi kaansoonnirichi baattote giddonni fule darcho ikke illete leellanno woyite hanjaricho ikke leellawo woyite hakkoye murote yineemmo yaate

Godo'lete yineemmoti ii'i ,ii'i loosuwi woyi rosuuwi fulonnj saatera mannimate milimilora raa assate

Biifisa yineemmo woyiite biifisabmittoricho mitto coye bushinnoha la'ne biifinse illete baxisannoha assa hakkoyeericho hatto assiniro biifisate yinanni

Maashinubbate yineemmo wote mittu uurrinsha giddo woyi buna daankaayiire babbaxxinnoricho assinaayiire umo murrayi maashinna, uduunne gombayi maashinna hakkuri maashinnate.

Muro yineemmo woyiite lawishsha assine adhinummoro tenne xa hawadi yannanni badala kaansoyiiha ikkiro hatti badala murte darcho wona gumma tungoyiiro hakku gumi darcho ikkawo woyiite tini murote yineemmo

Loosoho yineemmohu maatete giddo maate qallawate heeshsho soorrate assinanniricho loosoho yine adhineemmo loosoho yineemohu hakkoyeti

Supermarketete yineemmorichi ee daddalu basera ee afi'neemmoricho supermarketete yine adhineemmo supermarketete yineemmorichi lawishsha ee mitto mine daddalu mine marre anfeemmoreeri.

Mini uduunne mini uduunne yineemmo woyte mini uduunnubba mine horonsi'nemmore ikkanna mine horonsi'neemmore baalanka gamba assite amaddanno yaate kuni mini uduunnubba yineemmore mine horoonsi'ne mitturi gatikki wo'manka gamba assite amaddanno

Daganna maate yineemmo woyiite daga mitte baattote aana noo mannaati maatete yaa mittu mini mannnaati

Hodhishshaho yineemmo woyite mittu bayiichinni wole bayicho hara ee hatee hodhishshaho yineemmohu.

Muronna laalo yineemmo wote, mitturichira kaansoonnirichi, loonse kaansoonnirichi mure fulate. laalo kaayiinni hakkuyiinni afi'nnoommo guma hakkuyi gumaati.

Hijaaraho yineemmo woyiite lawishsha assine adhinummoro mittoricho mitto mine biifinse fooqe ikko mine ikko minne biifinse agurate

Maxaafaho yineemo woyite maxaafu egennote buicho ikkana mittu manichira ayimirosi lossirate xiinixallo asse tiro aanosi

Aamma'no yineemmo wote manchu kunni kaira ikkitaae kunni kaira iimita Maganuyiita Kaaliiqi gobba iillishshaae ragisiisaae yee hexxe hexxo assire amma'nanno.

Ee muuziiqaho yineemmo wote muuziiqu mitturichira woy gambooshshu noo bayiicho amma'note baseno ikko ike ikewu gambooshshu noowa hattoowa fa'ninanirichooti.

Odoo yinneemmo woyte mannu giwammohu heeriro giwamoha lamenka manna gamba assine ararsinanni woyte lamunkuwi koe goda"aminohano ko'e badate odoo haa'nanni yaate, hatti odoote yaate.

Agatto, agattote yinneemmo woyte miturichi anganirichotinna goorote ,goorini ikkiro gooro qo'late horonsi'nannirichoti hakkoe kayinni agattote yinneemmo.

Odo yineemmo woyte lamu manni giwameewohu heeriro lamenka xa'mine hakkoye araarsinanniti odoote yineemmo

Hayyonna bude hayyonna bude yineemmo wote hayyo mittu manchira buqqeesi giddo heedhaate yaate budu kaayiinni mittu qarqarira heerannoho yaate.

Hodhishshaho yineemmo woyiite mittu manchi mittu bayiichi mitto bayiicho sa"ate horonsirannorichi rahe iillate hasiriro woyi xexxerisa horonsiraaro hodhishshaho yineemmo ii hodhishshaho yineemmo

Mini uduunnicho yineemmo woyiite mini uduunni mine horonsi'neemmo biirote uduunnicho yineemmo woyiite mitte biiro giddo looso lonsayi woyiite assinayiiri heeriro horonsi'nayiiricho hakkoye uduunnichooti

Agattote yineemmorichi miturichira gooriinummoro angeemmoreeti woyi sagale inte ka'ne gooriissinkero angeemmoricho konne agattote yineemmo

Kalaqomna qoxeessa yineemo woyte kalaqo kaaliqi umisinni kalaqino gara kalaqote yineemo qoxeessu kayinni hakkoye kalaqamino kalaqami widoonni heeranno kalaqino qooxeesaho

biifisa biifisa yineemmo wote mittoricho dancha assine illetenni la'ate baxisaa assine biifisate.

Umu dananchooti umu danancho yineemmohu umoho heerannoha iima hige heerannoricho kolishsho dananna hakkoye umu danaati yineemmo